Ompungulilo yiimaliwa yedhina Nedbank oya tseyika nawa yina iihohela yili pevi nawa oku eleka noombanga oonkwawo.

Landa ohauto yoye nombaanga yoNEDBANK

Ompungulilo yiimaliwa yedhina Nedbank mondoolopa yaKatima Mulilo otayi kakala yapata omolwa okulongololwa okuza momasiku 27 Septemba sigo 29 gaSeptemba 2025.

Ngele owii yadha wahala okuka talelapo kondje yiilongo, owa pumbwa oku shendja iimaliwa yoye mwaa mbyoka hayi longithwa koshilongo hoka toyi. Oshiholelwa ngele owahala okuya koshilongo shka hashi ithanwa India nena owa pumbwa oku shendjela iimaliwa yoye mwa mbyoka hayi longithwa ko India hoka toyi.

Mateus Angula oye gumwe gwomaanelago, ngoka a sindana iimaliwa okuziilila mompungulilo yiimaliwa MoNamibia, yedhina lya tseyika nawa Nedbank.

Aniilonga yomoombelewa dhimaliwa oya pumbwa oku kala tayi imemeha ngele taya longo naayakulwa mboka yeya komayakulo gokupungula nenge goku kutha ko iimaliwa.